Faashine faashine uduune faashine uduune mamiicho hitoo dariga afamanno ? Konne faashinete uduune afamano darigano dariga xawise'e

Looso. Loosu yaa manchi beettira heeshshosi qayyarate lowo geeshsha hasiisanno. Konne qayyarate hasiisanno looso hiittoo garinni loosirooti heeshshosi qayyarannohu?

Amma'no. Amma'no isi maati? Amma'note afi'nanni horo no? Amma'no isi heeshshote hasiissannote? Amma'no mageeshsha hasiissanno heeshshote? Hasiissanno garanna hasiissanno dana xawisse"e.

Faashine faashine uduune uddini ikkiro lowonitanni biifate horonisi'nanni faashinete uduuneeti hakkone uduune isi mama afi'nani?

Hayyonna bude, hayyonna bude horonsi'nanniwi hiitto dargati, hayyonna bude isi hiitto garinni hasaambaninna horonsi'nanni konne horonsi'nanni gara kulle"e !

Biifisa. biifisa biifinsannihu mini giddono ikko gobbano biifinsanni woyiite babbaxewo uduunne horonsi'ne biifinsanni konne biifisate horonsi'nanni uduunne mama afi'nannini isi?

Baadi xagga baadi xagga yineemmori hiittooreeti? baadi xagga dagate horo uuyitannoti no? daga baadi xagga horonsira hooguro daannonsa qarri no?

Daddallo, daddallo yaa maati, daddalloho yinneemmohu isi hiittoni horonsi'nanniho ,dagankera isi mageeshshi owaante noosiho, daddaloho yinneemmori giddo lamu daddallu danni gara xawise"e.

Mininna dubbu saada, mininna dubbu saada giddo mannaho roorinka horo uyittanoti mini saadati ,mini saada giddo intanni sagalerano anganni adorano horo uyittanoti mini saadati ,mini saada giddo intanni sagalera horonsi'nannitta lame xawisenke.

Giwirinna, giwirinnu maati? giwirinnu dagate horo aannori no? giwirinnu horo isi maati? tenne giwirinnu dana horosi xawisse'e.